Ame geɖewo ƒo ƒu ɖe teƒe aɖe. Ɖewo tsitre eye ɖewo hã nɔ anyi ɖe ŋgɔ. Nyɔnu aɖe le avi fam eye ŋutsu aɖe dze klo le eŋgɔ. Amekukuɖaka aɖe hã le anyigba. Ame siawo dometɔ aɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo hã meɖɔ kuku o. Ke ɖewo do awu yibɔ yi ken ye abɔlegbe.

Nyɔnu eve kple ɖevi etɔ̃n aɖewo tsitre ɖe amidzraƒe aɖe ŋgɔ eye ŋutsu aɖe hã le moto dzi yi…k yi ke tsɔ agba ɖe ŋgɔ. Motokula ɖe hã tɔ ɖe amidzraƒea eye wòɖɔ kuku. Ŋu eve aɖewo hã le nyɔnu siawo megbe.

Ame geɖe le xɔ aɖe me. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe flaga aɖe yike nye Amerikatɔwo ƒe flaga gbɔ. Ke ɖewo nɔ anyi ɖe eƒe ɖusi me eye ɖewo dze ŋgɔe. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe eƒe axa dzi eye nyɔnu aɖe hã le eŋgɔ. Pɛpa ʋiwo le kplɔ aɖewo dzi le wo gbɔ.

Meaɖewo le xɔ aɖe me ŋutsu ɖeka nɔ anyi eye ŋutsu ɖeka hã bɔbɔ ke ɖeka tɔɖe tsitsre le wó megbe eye nyɔŋu ɖeka hã bɔbɔ le wó dome wóle nane ɖe asi eye ameaɖe hã tɔɖe wómegbe

Ɖetugbi aɖe nɔ anyi ɖe atikutsetse vovovowo dzraƒe. Edo awu eye wofẽ ata ɖeka ta na awua. Atikutsetse vovovowo abe tomatosi, sabala, atɔtɔ, aɖiba kple maŋgo wole teƒea. Ɖetugbia eko nu eye eƒe aɖuwo fu tititi.

Ŋutsu tsitsi aɖe le ɖawɔƒe eye wonɔ anyi ɖe zikpui me. Woƒlɔ ta kolikoli nɛ eye wots wotsɔ awu ʋi kɔ gba ŋu. Ŋutsu si le ɖa wɔm la nɛ hã ɖɔ kuku eye woɖɔ gaŋkui hã. Ele ɖawɔmɔa ɖe asi eye wo nɔnɔmetata aɖewo hã le dɔwɔƒa.

Dzo bi ŋu gbogbo aɖewo kple aƒe aɖewo le ŋu mɔ aɖe to. Ame aɖewo tsitre ɖe adzɔge le teƒea kpɔm eye ŋuawo dometɔ ɖewo nye ŋu lolowo, ɖewo hã nye ŋu suesuewo. Dzidzɔ ga le tutum le teƒea.

Awusatɔ gbogbo aɖewo tɔ ɖe gbedoxɔ ŋgɔ. Woŋlɔ le gbedoxɔa dzi be Kumasi sɛntral mɔsk. Wodo awu ŋlayawo eye woɖɔ kukuwo hã, ɖewo hã wobla ta eye wo katã wotɔ ɖi.

Nyɔnu aɖe nɔ anyigba ele ɖevi aɖe ɖe akɔnu eye wo le avi fam. Nyɔnuvi eve aɖe hã wotrɔ megbe le lati aɖe kpɔm ke ŋutsu eve aɖe hã tɔ le egbɔ eye wo le nyɔnua ƒe ŋkume kpɔm. gasɔ aɖe hã le anyigba eye moto aɖe hã le egbɔ.

Nyɔnu aɖe ta avɔ do awu eye wobla ta. Enɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi eye wo le wangashi kple hɛ ɖe asi. Ekɔ kopɔtu da ɖi eye silva kple gatsi aɖe le eme le kopɔtua dzi. Aŋego dzi aɖe hã li yi ke wagashi wotɔ la le agbame le aŋegoa dzi.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsu aɖewo le xɔ aɖe me ŋutsuawo dometɔ ɖewo le aha ɖe asi eye nyɔnuawo hã wo le tsitre ɖewo ɖɔ gaŋkui eye ɖewo hã le nu kom.

Ɖetugbi aɖewo dzra ɖo eye wo le zɔzɔm. Woɖo fli eve eye wodo afɔkpa vovovowo. Wota avɔ ɖe akɔ eye wodo dzonua kɔ. Wo le agba aɖewo ɖe ta eye wo dometɔ ɖewo ta avɔ tɔgbi ɖeka.

Amea ɖewo tso teƒe aɖe eye woyina ɖe du bubu aɖe me. Wotsɔ woƒe agbawo eye wolé ɖewo ɖe asi, wokpla ɖewo ɖe dzime. Nyɔnu hã wole wo me eye ɖevi aɖewo hã wole eme. Nyɔnua ɖewo kɔ nu kɔ bu ta eye amea ɖewo hã wotɔ ɖe adzɔge ŋɛ̃ le wo kpɔm.

Ŋutsu aɖe nɔ anyi eye wòtsɔ laptop da ɖe ata ta. Sola panel aɖe hã le bɛntsi aɖe yi ke wòkɔ da ɖe anyi la dzi eye wotsɔ ka kɔ de sola panel la ŋu hehee kɔ na laptop. Ekplɔ aɖe hã le teƒea yi ke nudzadzra vovovowo le edzi abe tsi, aha kple kotoku aɖe ene.

Fɔkpa vovovowo le nu eye wo le dzadzram. Wowɔwo kple atsa vovovowo. Ɖewo woŋɔdo le eɖewo me eye eɖewo hã do mele wo me o. ambrela aɖe hã le axa dzi eye wobble nane ɖe kotoku me yi hã le axa dzi. Afɔkpa siawo nyakpɔ ŋutɔ.

Ame geɖe wolé plakad le asi eye wotsi tre E levi ŋu. woŋlɔ nu vovovowo le plakad dzi eye ɖewo nye be dziɖuɖu netso E levia me. Eɖewo hã be E levia na be mobal mɔni ganyawo le anyi yim. Woɖɔ kuku dzewo eye geɖewo nye ŋutsu.

Ame geɖe wo ƒoƒu eye ɖewo ɖɔ kuku eye ɖewo hã do awu didi ɖe awu dzi, ŋutsu aɖe le ŋgɔ eye wole nuƒomɔ ɖe asi. Wole ati aɖe yi si dzi wokle agbalẽ ɖe eye nuŋɔŋlɔwo le agbalẽ sia dzi.

Ŋutsu eve aɖewo le nogo aɖe me eye wotɔ ɖe dziɖegbe kaɖi trasfɔma aɖe gbɔ. Ati yike nye dziɖegbe kaɖiti eve le wo gbɔ eye trasfɔma le edome. Woɖɔ kukuwo eye wodo awu hã.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒe ele nane ɖe asi. Nuɖanu vovovowo hã le dzodoƒea. Eɖo nukomo eye gatsi kple nanewo ku ɖe nane ŋu le glia ŋu. nyɔnu sia lé

Ŋutsu aɖe bɔbɔ eye ɖevia ɖewo hã nɔ anyi, ɖewo dze klo eye ɖeka hã le eƒe to ɖe asi le ŋutsu sia gbɔ, ame aɖewo hã tɔ ɖe eƒe megbe, ŋutsua le nane ɖe asi eye wole nane kpɔm le anyigba nyɔnu aɖe ha tɔ ɖe emegbe kɔS asi kɔ ɖo ali

Ɖetugbiwo aɖewo kple ɖekakpui aɖewo le ablɔ dzi le wɔ ɖum, wode nanewo afɔ eye wobla ali dzi kple avɔ ɖeka tɔgbi, wodo awu vovovowo eye ɖewo bla ta. Nyɔnuawo tsɔ nu kɔ bu ta eye wo katã wole wɔɖuɖu…

Ame aɖewo le kpe ɖom. Ŋutsu siawo dometɔ ɖe sia ɖe ɖɔ kuku. Wotsɔ woƒe asiwo le kpea dzram ɖo eye level hã le wo gbɔ. Wo katã wodo awu abɔlegbe eye wo le dɔ wɔm.

Dzata kple to sɔgbɔ aɖewo le gbe dzi toa ɖeka le anyigba eye dzata etɔ̃ le emegbe. Ɖeka hã le ŋgɔ nɛ lé eƒe dzo. Dzata ɖeka hã trɔ ŋku dze f..wo yome eye toa ɖewo hã ƒoƒu ɖe teƒe aɖe ɖewo hã le adzɔge ŋui le wo kpɔm.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm, woɖɔ kuku, ɖewo ɖɔ kuku ʋɛ̃wo eye ɖewo hã woɖɔ kuku yelo. Wolé wo dometɔ aɖewo lé dɔ dɔ nu si ŋu wole dɔ wɔm la le asi eye ɖewo hã tsitre gakpo aɖe yi ke le anyigba la dzi, ɖewo hã tɔ ɖe adzɔge eye wole wo kpɔm.

ʋú eve aɖewo kpɔ afɔku ɖeka nye ʋu ɣi eye ɖeka hã nye ʋu dzĩ, ʋú dzĩa ƒe ŋgɔ gblē eye ʋu yia ƒe axame hã gblē ke ʋu yia ƒe asi afɔ evewo le yame , xɔ kɔkɔ́aɖewo hã le teƒe ma eye amalewo tɔɖe dzidziƒe le wokpɔm

ɖevisoe etɔ̃ aɖewo le sukuxɔme wóle tsi wó tsítre eye wóle nanewo ɖe asi, atukpa le wóƒe ŋgɔ eye tsikunu aɖewo hã le kplɔ si dzi nua le la, nutsu aɖe nɔ anyi ɖe wogbɔ eyɛ

Ame aɖewo le fefem eye ɖevi ɖeka hã le wo dome, nyɔnu aɖe hã le ɖevia megbe eye wòwɔ ɖa, edo awu dzɛ̃ eye wòdo godui atalegbe yibɔ. Ŋutsu aɖe hã le wo me eye wòbla ta hedo awu yibɔ, ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe emegbe eye ɖeka hã le wo ŋgɔ hele wo kpɔm…

Nuɖuɖu vovovovowo le agba me. Abladzotɔtɔ, mɔlu kple ayi ɖaɖa, koklozi ɖaɖa sabala yi ke wotso kple gbe aɖe yi ke wotso, wo katã le agba sia me. Makaroni hã kpe ɖe nuɖuɖu si ŋu le agba ʋi aɖe me.

Ɖetugbui etɔ̃ aɖewo le aƒeme, ɖeka lé nuɖugba ɖe asi eye ɖeka hã de asi me. Mɔlukuiwo le nuɖugba me, ɖeka kɔ asi kɔ bu nu eye woame ve hã kle aɖu ke wo katã woɖo nukomo. Ɖeka hã bla ta ,ke ɖeka kɔ nane kɔ bu ta. Eve susɔewoa, mebu naneke ta o.

Gakpɔmenɔla dzikpɔla aɖwo le zɔzɔm le gaxɔame. Gaxɔmenɔla ɖeka le nu kplɔm eye ɖeka hã le gaxɔme. Edo awu tɔgbi ɖeka dzi kple anyi eye wo le nane kpɔm. wosia nane hã ɖe gakpoa dzi le gaxɔa me.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi le zikpui me ele asi tem ɖe laptɔp dzi eye nane hã le atukpa me le egbɔ. Edo awu yibɔ abɔlegbe eye wo le ɖa hã kpɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe avɔdzraƒe. avɔ vovovowo kple kente vovovowo le afi sia. Ɖewo le gbemu eye ɖewo hã le yibɔ. Nyɔnua ɖo nukomo eye wokle aɖu. ebe aɖuwo fu tititi eye wotsɔ awu aɖe do ɖe ebe awu dzi.

tsikutsetse vovovowo le ŋudzraƒe watermelon atɔtɔ aŋti tomantos kple nyɔnuvi eve aɖewo hã wotɔɖe afima hele adzɔge kpɔm

ame aɖewo tsistre ɖe gbeme eye wóle wóƒe asiwo tsɔ ɖe yame , wodó alɔnugɛwo eye wó ƒoxlã sola panel wótɔ eye woɖó nukomo hele teƒeɖeka kpɔm

Nyɔnu ɖeka kple ɖevi aɖewo le abɔ me. wo le falwa nyakpɔ ɖe asi eye wo le edom. Wo dometɔ ɖe sia ɖe do asiwui eye nyɔnuvi si te ɖe nyɔnua ŋu la le nu kom.

Ɖevi geɖewo le sukuxɔme. Wonɔ anyi eye wotrɔ megbe do sukukpe si dzi woŋlɔ nuwo le. Woŋlɔ nanewo le kpea dzi eye ame aɖewo hã tɔ ɖe xɔ mɔnu. Ŋutsu si le xɔ mɔnu la do kuku kple awu dze eye yibɔ hã le eme. Ɖeviawo domtɔ ɖeka le gbe dom ɖa.